Gabadhaani waa dhakhtarad waxayna ku samaynaysaan boobale waxayna ka fiirinaysa boobalahaasoo gacmaha ka go ay mid kalane geeskiisa yaalo waxay wadataa xijaab dher iyo cabaayad dheer ah

Mwshan waa garon laku qabto ciyarah waxa ciyaray will wllshaso watan dhar kalar jale ah io dhar cadan ah walado koox oo kal nuuc ah

Halkaan wax fadhiyaan niman o ag yaalo cagag cafi ku jira caga halka miiska uu saran yahy maro baluug ah ayakane ay xeren yihiin dhar kala nooc ah gadashoadne wax ku xiran daah dagaaal u yahay dahab dahabi iyo wax yar cadees ah

Halkan waxa yalo saxaman yar yar oo dulsaran bakeriyal saxamada iyo bakeriyasha waa cad cadaan fiyoro yal gesaha ugu samesan waxa geska kala oga yaalo bakeriyal dhala ah o cadan iyo dahabi ah

Halkan waxa jogan gabdho dhiganayaniskuul waxeyna watan dhar cades ah gabadha kalana waxey wadadta galofis madow ah okiyaalo indha shareer madow ah iyo dharcadeyah halkagab dhahakale ay xiranyihiin dharjaale ah

Halkan waxa yaalo cagado badan oo kasameeysan qaar nah waa gaduud qaarnah waa madoow waxa lamariyaa shukulatoyinka

Halkaan waxaa fadhiso gabar yar oo xiran saako iyo koofi iyo surwaal cadaan ah gacantana saacada ugu xiran geed yaro madowna waa ugu jiraa.

Halkan waxa yalo mis oo dulsartahay lado dhalo oo biyo kujiran oo cagago io sacaman oo macmcan kujiran io dabil io jalmad yare

Meeshan waa meel yaro dukaan ah waxana la dhahaa deqsan istel sanka waxaana lagu gadaa dhar xagaas oo ah dharka dumarka iyo kan raga

Kuwaani wa ardey waxiina xiran yihiin xijaaoa cad cad iyo saako puluug maari ah qarmadow ey sitaan gadbadha kale waxey wadataa o kiyaalo

Meshan waa mel yare oo dhismo kasocoto waxan lakudhisaya bulketi waxan kudhisayo afratan nin waxeyna kala xiran yahin qar garan eey watan qarna danand